Tihi mini mori ka niriba be dipuuni ka yuri dibaata be morimaani ka yurimaa puuni sheli nyɛla zaɣa piɛlli ka kuɣusi mini dufemeensi gba ʒɛ morimaa ni .

Paɣa n ʒi niɛma ƶɛya o niɛma maa puuni shɛŋa n nyɛ polish nima birash nima dato nima ni hee dai ni tihi ka di ʒɛ o nyaanga paɣa maa

Salo n bɛ jiŋli ni n puhiri jiŋli bi shɛba yɛla liiga ʒiɛhi ka bi shɛba yɛ liiga dozima ka bi shɛba yɛ liiga piɛla ka pili zipiliti.

Loori n nyɛ sarati n ʒɛta ka o gbaya maa shɛŋa ŋoɣi ka niraba yina ti ʒɛya n lihi o ka tihi ʒɛ o nyaanga ka paɣali kpɛ ka loori shɛŋa gba ʒɛ o luɣuli